Ongeshefa mongaashingeyi oya ninga omukalo ndjigilile komuntu kehe. Oshoka kehe gumwe oha landitha iinima yomaludhi gi ili no gi ili. Yamwe ohaya landitha iizalomwa, iikulya nosho tuu .

Iimaliwa opo yimwe yo moompumbwe dha simana unene monkalamwenyo yomuntu. Ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana noshowo okufuta ngaashi oosikola niipangelo wo.

Ombaanga yaStandard otayi tseithile oshigwana opo shi ka tote omayalulilo gawo gombaanga, yo ya wape oku imonena ompito yokusindana uutekete mboka wu na oondola dhaNamibia omayovi gaheyali.

Aantu oyendji kombinga nombimga dhoshilongo oyena oongeshefa dhawo moka hayi ilongele kuyo yene taalanditha iinima yomaludhi gili nogi ili. Ngaashi iilongitho noshowo iikulya.

Ombaanga yopamuthika gopombanga ano oStandard Bank otayi kunkilile oshigwana shi ikaleke kokule nomauyelele ngoka ga puka haga kala unene komalungula taga endele pamwe nuutekinolohi.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa mo Namibia ndjoka hayi vulu okugandja ekwashilipaleko lyomafumviko kaakwashigwana, ano omikuli woo.

Opuna iipundi niitafula osho wo oosikopa dhimwe dhahongwa miipilangi nenge miiti kaantu mboka yena omaunongo taya longitha iikaha yawo yene.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa muuyuni. Ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa kaakwashigwana nosho woo oku ya kwathela opo ya pungule iimaliwa yawo.

Momahala ogendji go mayi nyanyudho ohamu kala uupundi nuutaafula wa longekidhwa nawa pamuthika gopombanda, opo aalandi ya wape okukuutumba mpoka.

Momagumbo ogendji goshinanena ano omagumbo gomoondoolopa oha mu kala iipundi yomatyofa nuutaafula wopashinanena . Ohamu kala woo ooradio dhomuzizimba.

Ombaanga yaWindhoek oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia nohayi kwashilipaleke omalweendo gomoondhila, ano hayi gandja uutekete kaakwashigwana.

Ombaanga yedhina Nedbank, ohayi kala nekwashilipaleko lyokugandja ekwatho lyopashimaliwa kaailongi yokiiputudhilo yopombanda, naashika osha li tashi hulile momasiku 27 Febuluali 2026.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombanga dhatseyika nawa muuyuni. Ohayi gandja ekwatho kaakwashigwana uuna yapumbwa oshimaliwa shomeendelelo.

Aantu koombinga noombinga yamwe ohaya hongo iinima miipilangi, ngaashi oosikopa, iipundi, iitafula nayilwe wo yi ili noyi ili.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omikuli uunene tuu komahangano nenge koohandimwe. Uuna wapumbwa uuyelele ya dhengela konomola 061306081.

Aantu oyendji oyena uunongo wa yolokathana noyendji ohaya hongo iipundi, iitafula noshowo ooskopa miipilangi nenge miiti.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena oongeshefa dhawo yoyene .ohaya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iizalomwa, iikulya ,iilongitho nayilwe oyindji.

Aantu koombinga noombinga oyena omaunongo gayoolokathana, yamwe ohaya hongo iinima yayoolokathana miipilangi ngaashi iitafula, iipundi osho wo oosikopa.

MoNamibia omu na iimaliwa yomafo yi li pamiyalu dha yoolokathana. Kiimaliwa yaNamibia okwa thanekwa iilimbo yoshilongo shaNamibia ngaashi omukokoli Sam Nujoma, nosho wo yalwe ngaashi Captain Hendrik Witbooi.

Ombaanga yoStandard otayi tseyithile aakwashigwana opo yiikaleke kokule nookalyamupombo, mboka haya pula oonomola dhaakwashigwana dhombaanga dhopawumwene, ano ikaleka kokule naashoka.

Iimaliwa oya yoolokathana koshilongo noshilongo kehe. Kiimaliwa ohaku thanekwa aaleli yoshilongo, shontumba, nosho wo iimeno niinamwenyo yo moshilongo shontumba.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana wiilandele eshina lyoye lyokothiwa ndyoka lyali lina N$6999 ihe ngashingeyi ondando oyeya pevi lina owala N$6199.

Aantu mongashingeyi oyena omawunongo ga yoolokathana, yamwe ohaya hongo iinima yiili no yiili miipilangi oshowo miiti ngaashi, iipundi, iitaafula noshowo oosikopa.

Omagumbo ogendji gomoondolopa, ano momagumbo gopashinanena ohamu kala iinima yahongwa miipilangi ngaashi, iipundi, iitaafula nosho wo oosikopa.

Momagumbo ogendji gomoondolopa ano omagumbo gopashinanena ohamu kala oosikopa, iipundi niitaafula yahongwa miipilangi. Ohamu kala wo ooradio dhomuzizimbe.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia , ndjoka hayi gandja ekwatho kaa kwashigwana, opo ya wape okupungula iimaliwa yawo nomukalo wa gamwenwa nawa koo kalyamupombo.

Iimaliwa oyili pomaludhi gaali puna mbyoka yomafo naambyoka iikukutu. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yoolokathana kiikwawo .

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhi ili nodhi ili, nosho wo okufuta ngaashi iipangelo noosikola dhaanona.

Ombaanga yopamuthika gwopombanda, oya li yina ethigathano, ndyoka lya li momasiku omilongo mbali nahetatu gaNovomba, omayovi gaali nomilongo mbali nantano, potundi ontimugoyi sigo ontimulongo nontihamano.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dhasima monkalamwenyo yomuntu kehe. Iimaliwa oha yi longithwa okulanda oompumbwe dhi ili no dhi ili, nosho woo okufuta ooskikola, nosho woo iipangelo.

Ombaanga yaNedbank oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia. Ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa kaakwashigwana, ongele omikuli nenge oshimwe shi ili.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena oongeshefa dhawo yene, hayi ilongele ano kuyo yene, taya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iikunomwa, iikulya, omalovu nayilwe oyindji yindji.

Aantu koombinga noombinga oyena omaunongo gayoolokathana. Yamwe ohaya hongo iinima yi ili noyi ili miipilangi ngaashi iitafula, iipundi, oosikopa nayilwe oyindji.

Ombaanga yaStandard otayi kunkilile oshigwana shi ikaleke kokule nomauyelele ngoka kageli mondjila ha gakala komalungula ano taga endele pamwe nuutekinolohi.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni ohayi faaathanitha oondando ndhiilongo iikwawo yokulanda nokulanditha woo . Oondando ndhika ohadhi kwathele aakwashigwana opo yawape okulanda miilando ya yoolokathana

Iimaliwa oya yoolokathana shiikwatelela kiilongo ya yoolokathana muuyuni, kiimaliwa ohaku thaanekwa egumbo lyopashigwana lyoshilongo shoka, noshowo aaleli niinamwenyo yo mo shilongo shoka.

Aantu oyendji koombinga noombinga ohaya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iikulya, iizalomwa, iilongitho nayilwe yomaludhi gi ili wo.

Iimaliwa oya yoolokathana kiilongo niilongo muuyuni, ke he oshilongo oshina oshimaliwa shasho sha yoolokathana, ko kiimaliwa oha ku thaanekwa aaleli yomoshilongo moka, nosho wo iinamwenyo yo moshilongo shoka.

Ombaanga yedhina Nedbank otayi tseyithile oshigwana kutya oye na okashina haka kala pondje hoka haya vulu okunana iimaliwa komayalulilo gawo gombaanga. Kuuyele owundji ya dhengela konomola yawo 264819592222.

Iimaliwa oyo yimwe yomoopumbwe dha simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohaye yi longitha okulanda oompumbwe dha yoolokathana nosho woo okufuta oosikola nenge iipangelo.

Iimaliwa oya yoolokathana shi ikwatelela kiilonga yi ili noyi ili. Ohaku thaanekwa nee nduno aaleli yoshilongo shoka noshowo iinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo moka.

Aantu kombinga noombinga ohaya hongo iihongomwa ya yoolokathana miipilangi ngaashi iitafula ,iipundi noshowo oosikopa.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dha simana monkalamwenyo yomuntu. Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyi na wo iimaliwa ya yoolokathana pakutala nosho wo pangushu.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho ya yoolokathana. Kiimaliwa ohaku thanekwa nduno omagumbo gopashigwana giilongo ya yoolokathana osho wo aaleli yoshilongo.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile oshigwana opo shi vule oku longitha oongodhi dhasho okutuma iimaliwa pamikalo dha yoolokathana.

Ombaanga yaVenduka oyali yina ethigathano moka aasindani yatatu yali taya sindana oodola dhaNamibia omayovi gaali momasiku sho gali gatano gaFebuluali omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomombaanga dhatseyika nawa moNamibia. Ombaanga ndjika ohayi kwathele aakwashigwana opo yawape okupumgula iimaliwa yawo nosho woo okuyapa omikuli.

Momagumbo ogendji gomoondoolopa, ano momagumbo gopashinanena ohamu kala uupundi nuutaafula wa hongwa miipilangi. Puutaafula ohapu tentekwa nduno uupoto woongala.

Ombaanga yaVenduka ohayi tumu aanilonga yawo pomahala ga yoolokathana, opo ya wa pe oku ka yakula oshigwana noku shi pa omauyelele ga yoolokathana kombinga yombaanga yaVenduka.

Momagumbo ogendji gopashinanena ano momagumbo gomoondolopa ohamu kala iipundi yomatyofa yalongekidhwa nawa pamuthika gopombanda. Uuna aayenda tayeya okutalelapo oko haya kuutumba.

Ombaanga yo NET Bank oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia. Ohayi kwathele oshigwana opo shi vule oku pungula iimaliwa yasho nosho woo oku gandja omukuli koshigwana.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya illngele yoyene. Yamwe ohaya hongo iinima miipilangi osho wo miiti yayoolokathana ngaashi oopala, iipundi, iitafula nosho wo oosikopa.

Aantu yamwe mongashingeyi, ohaya ilongele kuyo yene noonyala dhawo. Ano, haya hongo iihongomwa ya yoolokathana ngaashi iipundi, oosikopa, iitafula nayilwe woo.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni ohayi kala yina iimaliwa yayoolokathana. Kiimaliwa hoka ohaku kala kwathanekwa aaleli yoshilongo shoka noshoowo iimeno niinamwenyo ndyoka hayi adhika moshilongo shoka.

Iimaliwa oyo yimwe yomoo mpumbwe dhasimana monkalamwenyo yomuntu kehe. Iimaliwa ohayi longithwa okufuta ngaashi osikola nosho woo iipangelo, ohayi longithwa woo okufuta oompumbwe dha yoolokathana nokulanda.

Aantu muuyuni oyena omaunongo gayoolokathana yamwe ohaya hongo iinima yi ili noyi ili miipilangi ngaashi iitafula, iipundi nosho wo oosikopa.

Ombaanga ya Venduka oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa moNamibia, ndjoka hayi gandja ekwatho moshigwana opo shi wape okupungula iimaliwa ya sho pamukalogwa gamenwa.

Momagumbo ogendji gopa shinanena, ano moma gumbo gomo ndoolopa, ohamukala iipundi yomashofa hoka hakukala aayenda, uuna tayeya okutalelapo.

Ombaanga yaStandard oya li ya gandja ekwatho lyoshimaliwa kehangano hali ithanwa FAWENA momasiku sho ga li 30 Juni 2025.

Aantu ohaya longo iilonga ya yoolokathana. Yamwe ohaya hongo iinima miiti nenge miipilangi ngaashi oosikopa, iipundi, iitaafula nayilwe woo oyindji.

Ombaanga ya standard oyo yimwe yomombaanga ya tseyika nawa mo namibia, ohayi gandja omikuli koma hangano oshowo koo handimwe. ohayi kwatha woo oshigwana opo shi wape okupungula iimaliwa ya sho ko maalulilo gombaanga yawo.

Aantu oyendji moongaashingeyi, oye na oongeshefa dhawo yoyene, ha ya landitha iinima yomaludhi giili nogiili, ngaashi iizalomwa, iikulya, na yilwe yomaludhi giili.

Ombaanga yedhina Standard oyo yimwe yomoombanga dhatseyika nawa moNamibia. Ohayi kwathele aakwashigwana opo yawape okupungula iimaliwa yayo komaalulilo gombaanga pamukalo tagu endelele nogwa gamenwa.

Moostola ndhoka dhopamuthika gopombanda omuna uushina mboka omuntu hoyi po owala eto dhenge oshinima shoka wapumbwa, nokufuta eto zimo nasho.

Omagumbo ogendji gopashinanena ohamu kala iinima ya hongwa miipilangi ngaashi, oosikopa, iitaafula oshowo iipundi.

Ombaanga ya Venduka oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa moNamibia, ndjoka hayi kwatha oshigwana opo shi wape okupungula iimaliwa yasho komayalulilo gombaanga gawo.

Ombaanga ya Windhoek oya li yi na ethigathano mesiku lyoomeme, ano moka aasindani yatatu ya li tayi isindanene oodola dhaNamibia eyovi limwe.

Longitha okakalata koye kombaanga, uuna tolanda sha mositola yedhina Nictus, opo wu vule okukuthilwa ko kiihohela.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena oongeshefa dhawo yo yene, ohayalanditha iinima yomaludhi gi ili, ngaashi iizalomwa, iikulya, iilongitho nayilwe oyindji.

Aantu oyendji oha ya landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana ngaashi oombete, oosikopa, iitafuula, iipundi nosho wo iizalomwa.

Aantu oyendji koombinga noombinga dhoshilongo, ohaya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi omapaya, oongaku, iikulya nayilwe oyindji.

Moositola odhindji ohamu landithwa iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iizalomwa, iikulya, iilongitho ,iikunwa nayilwe oyindji yindji.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa mo Namibia no hayi kwashilipaleke omalwendo ano hayi gandja uutekete wokuya komahala ga yooloka kaakwashigwana.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena oongeshefa dhawo yene moka haa landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iikulya, iikunwa, iizalomwa, iilongitho nayilwe oyindji.

Ombaanga yotango yopashigwana oyali yina omathigathano moka mwali aasindani yaali Andreas Benson na Mesias Angala ya sindana oodola dhaNamibia omathele gatano.

Aantu koombinga noombinga oyena oongeshefa dhawo yoyene haya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iilongitho, iizalomwa, iikulya nayilwe oyindji.

Ombanga yaStandard oya li yina ethigathano lyotumba momasiku sho ga li omilongo mbali nalimwe (21) gaJuni omayovi gaali nomilongo mbali nantano (2025) pontundi otimugoyi sigo otimulongo notintano moVenduka.

Aantu yamwe koombinga noombinga, oyena oongeshefa dhawo moka haa landitha iinima yomaludhi gi ili no gi ili. Ngaashi oondjato, omapaya , oongaku nosho woo iikutu.

Iimaliwa oya yooloka shi ikwatelela kiilongo yi ili noyi ili, oyili woo pami yalu dha yoolokathana nomo ngushu woo inayi faathana.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena oongeshefa dhawo yene haya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili. Ngaashi iikulya, iizalomwa, iikunwa nayilwe oyindji.

Aantu oyendji kombinga nombinga oyena oongeshefa dhawo yoyene moka haya landitha iinima yomaludhi gili no gili ngaashi iikulya , iizalomwa, iilongitho nayilwe oyindji.

Ombanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomombanga dhatseyika nawa kaakwashigwana unene moNamibia. Ombanga ndjoka ohayi gandja ekwatho kaakwashigwana opo ya wape oku pungula iimaliwa yawo.

Momagumbo ogendji gopashinanena ohamu kala iipundi yomatyofa, yalongekidhwa nawa pamuthika gopombanda . Ohamu kala wo uutaafula nuupundi wahongwa miipilangi nenge miiti.

Moositola ohamu landithwa iipumbiwa yi ili noyi ili. Aantu mboka ye li komikunda ohaye ya koondoolopa okulanda iipumbiwa ngaashi iizalomwa, iikulya noshowo iilongitho.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena oongeshefa dhawo yene haya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iizalomwa, iikulya, iilongitho nayilwe oyindji.

Momahala ogendji go mayinyanyudho nenge momagumbo gopashinanena ohamu kala iipundi niitaafula ya hongwa miiti ano ya hongwa kaantu noonyala dhawo

Aantu oyendji koombinga noombinga dhoshilongo ohaya landitha iinima yi ili no yi ili ngaashi iilya, iikulya , iizalomwa nayilwe oyindji.

Iilongo yayoolokathana muuyuni ohayi faathanitha oondando dhokulanda noshowoo dhokulanditha opo aakwashigwana yawape okutseya oondando dhomiilongo yayoolokathana muuyuni.

Iimaliwa oyo yimwe yo mompumbwe dhasimana monkalamwenyo yomuntu kehe. Iimaliwa ohayi longikidhwa okulanda ompumbwe dhayolokathana oshowo okufuta ngashi ooskola niipangelo.

Ombaanga yotango yopashigwana, oyo yimwe yomoombnga ndhoka hadhi longithwa kaakwashigwana oyendji yomoNamibia. Oha yi kwathele aakwashigwana opo yapungule iimaliwa yawo pamukalo gwagamenwa.

Aantu oye na omawunongo gayoolokathana yamwe ohaya hongo iinima yi ili noyi ili miipilangi oshowo miiti ngaashi iipundi, iitaafula noshowo oosikopa.

Iimaliwa oyo yimwe yomoopumbwe dha simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Iimaliwa ohayi longithwa uku landa oompumbwe dha yoolokathana nosho woo okuta iipangelo noosikola dhaanona.

Ombaanga yedhina Nedbank oyo yimwe yomoombanga dhatseyika nawa moshilongo shaNamibia. Ohayi kwatha oshigwana opo shivule okupungula iimaliwa yasho nosho wo okuyinana ko komayalulilo gawo gombaanga.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyina iimaliwa ya yoolokathana. Kiimaliwa hoka ohaku thaanekwa aaleli yoshilongo shoka oshowo iinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo shoka.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakulupe opo yiitotele omayalulo gombaanga oshoka itaya ka nanwa we iihohela.

Ehangano lyedhina Holland noshowo ombaanga yedhina Standard ohayi kwashilipaleke omawudhano gayoolokathana moka hamu kala aasidani yatatu.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yomuntu kehe, ohayi longithwa okulanda ompumbwe dhayolokathana oshowo okufuta ngaashi oskola niipangelo .

Ombaanga yaWindhoek otayi tseyithile oshigwana shikale shina uukalata wawo washangithwa opo yavule okunana iimaliwa komayalulilo gawo gombaanga.

Aantu oyendji monena oyena oongeshefa dhawo yene moka haya landitha iinima yi ili noyi ili ngaashi iikulya, iikunwa, iizalomwa nayilwe oyindji.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyina iimaliwa ya yoolokathana wo. Kiimaliwa ohaku thaanekwa aaleli yoshilongo shoka noshowo oonzo dhopaushitwe dhomo shilongo shoka, na oyina ongushu ya yayooloka.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyi na iimaliwa yomafo ya yoolokathana wo. Kiimaliwa hoka ohaku kala kwa thaanekwa aaleli yoshilongo shoka noshowo oonzo dhopaunshitwe ndhoka hadhi adhika moshilongo shoka.

Momagumbo gomoondolopa ano momagumbo gopashinanena oha mu kala uupundi wa hongwa miiti noshowo uutafula ohamu kala wo ooradio dhomizizimba.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja ekwatho moshigwana, ano ta yi gandja omikuli kwaamboka ya pumbwa ekwatho lyopashimaliwa meendelelo.

Oombanga yaVenduka oyo yimwe yomombaanga ndhoka dha tseyika nawa moNamibia. Oombanga ndjika ohai kwathele oshigwana oku pungula iimaliwa yawo momukalo gwa gamenwa .

MoNamibia omu na oositola odhindji dha yoolokathana ndhoka hadhi landitha iinima yomaludhi ga yooloka ngaashi iilongitho, iizalomwa, iikulya nayilwe oyindji yindji.

Iilongo yayoolokathana muuyuni oyina iimaliwa yayoolokathana. Kiimaliwa yawo ohaku thaanekwa aaleli yiilongo nosho wo iinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo moka.

Momagumbo ogendji ohamu kala oombete ndhoka dha hongwa miiti nenge miipilangi dha hongwa ano kaantu yo yene noonyala dhawo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa muuyuni. Ombaanga ndjika ohayi kwathele oshigwana mokupungula iimaliwa yasho nosho wo okugandja omikuli koshigwana uuna tashi pumbwa ekwatho lyopashimaliwa.

Ombanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombanga dhatseyika nawa moNamibia. Ombaanga ndjika ohayi kwathele oshigwana okupungula iimaliwa. Uuna wahala okuuva uuyelele kombinga yombaanga ndjika dhenga ko nola nohamano noyimwe ndatu nola hamano nonola nohetatu noyimwe.

Ombaanga ya Windhoek ohayi kala nomathigathano gayoolokathana oyali yina ethigathano moka omusindani ali iisindanene oondola dhaNamibia eyovi limwe.

Ombaanga yavenduka ohayi kwathele aakwashigwana ayehe moNamibia naamboka yomalaka gayoolokatha geli omulongo nagatatu.

Oositola odhindji ohamu landithwa iinima yomaludhi ga yoolokathana ngaashi iizalomwa, iikulya, iikunwa nayimwe wo ya yoolokathana.

Iilongo yayoolokathana muuyuni oyina woo iimaliwa yayoolokathana pakutala nosho mongushu. Kiimaliwa ohaku thanekwa nduno aaleli yoshilongo shoka nenge yilwe woo.

Aantu oyendji oyena omaunongo ga yoolokathana ohaya longo iipundi niitafula miipilangi nomiiti taya longitha iikaha yawo yoyene.

Ombaanga yedhina Nedbank oyo yimwe yo moombanga dha tseyika nawa mo Namibia. Ohayi gandja omukuli koshigwana na ohayi gandja ekwatho koshigwana opo shi pungule iimaliwa yasho.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena oongeshefa dhayoolokathana moka hayi ilongele kuyoyene, taya landitha iinima yomaludhi gayoolokathana ngaashi iizalomwa, iilongitho noshowoo iikulya.

Iimaliwa oya yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yoolokathana nokimaliwa ohaku thanekwa aaleli yoshilongo shoka niinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo moka.

Iimaliwa oyo yimwe yo moompumbwe dhomonkalamwenyo yomuntu ya simana. Oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa ya sho ya yoolokathana nokiimaliwa ohaku thaanekwa aaleli yoshilongo shoka.

Aantu oyendji oyena omaunongo gayolokathana, puna yamwe haahogo Iitafula niipundi miipilangi nenge momiti taalongitha iikaha yawo yene.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni ohayi faathanitha oondando dhawo dhokulanda noshowo okulanditha nuuna aatalelipo ta yeya miilongo mbyoka oye shi oondando dhiilongo.

Momagumbo gopashinanena nenge momahala gomatalelepo oha mu kala iipundi yomatyofa ya longekidhwa nawa pamuthika gopombanda na opo hapu kala aatalelipo uuna ta yeya okutalelapo ehala ndyoka.

Ombaanga yo Nedbank ohayi kala yina omathigathano gomaudhano gayoolokathana moka aagundjuka haya kutha ombinga methigathano notaya mono ompito yokwiisindanena oombandi noshowo oshimaliwa shontumba.

Momahala moka hamu pungulwa iimaliwa ngaashi ombanga omuna uushina mboka hawu yalula iimaliwa. Ano ohawu yalula iimaliwa yomwaalu ogundji noonkondo.

Iimaliwa oyo yimwe yomompumbwe ya simana monkalamweno yo muntu iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana no showo okufuta ngaashi oosikola dhaanona.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe ndhoka dhasimana moonkalamwenyo dhaantu. Iimaliwa ohayi longithwa okufuta oompumbwe dhi ili nodhi ili osho wo okulanda iinima yayoolokathana.

Aantu oyendji monena oyena oongeshefa dhawo yene haya landitha iinima yomaludhi gayoolokathana ngaashi iizalomwa, iikunwa, iikulya nayilwe wo oyindji.

Ombaanga yopamuthika gwopombanda yatseyika nawa Standard Bank ohayi fala omayakulo pomahala gi ili nogi ili ano tayi tumu aaniilonga pomahala ga yoolokathana opo yaka gandje uuyelele moshigwana kombinga yombaanga ndjika.

Aantu oyendji mongaashingeyi ohaya yi ilongele kuyo yene taya hongo ano iipundi noshowo iitafula miipilangi nenge miiti naashika ohashi iya monenitha iiyemo.

Ombaanga yaStandard Bank otayi kunkilile oshigwana shi ikaleke kokule nooKalyamupombo mboka haya kengelele aantu. Ano ikaleka kokule opo waa ninge oshihakanwa.

Ombaanga yavenduka oyo yimwe yoomoombanga dha tseyika nawa moNamibia, nohayi kala yina esiku ano lyanuninwa okwiimba omayimbilo, noshowo yilwe.

Iimaliwa oyayoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo. Kehe oshilongo oshina iimaliwa ya yoolokathana nongushu yayooloka. Kiimaliwa ohaku thaanekwa aaleli yoshilongo shoka.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dhomonkalamwenyo yomuntu. Oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa ya yoolokathana hoka haku kala omathano gaalaleli yoshilongo shoka niikwawo yilwe.

MoNamibia omuna oositola dhomaludhi dhayoolokathana dhimwe ohadhi landitha iilongitho, iikulya, iizalomwa, iikunwa noyindji yindji yayooloka.

Momagumbo ogendji gopashinanena omuna ehala hali ithanwa oseti mehala moka hamu kala iipundi yomatsofa uutafula wa hongwa miipilangi nayilwe wo oyindjiyindji.

Ombanga yaVenduka ohayi tumu aanilonga yamwe opo ya fale eyakulo moshigwana pomahala ga yoolokathana ano ohaya kala ye na uutala unene tuu kiiputudhilo yopombanda.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyina iimaliwa yomaludhi gi ili nogi ili, kiimaliwa hoka ohaku thanekwa aalelei yoshilongo niinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo shoka.

Aantu oyena omaunongo gayoolokathana unene tuu miilonga yiikaha yamwe ohaa hongo iipundi niitaafula miipilangi nosho woo momiti.

Ombaanga yaVenduka otayi kunkilile oshigwana opo shi ikaleke kokule nookalya mupombo mboka yehole oku kengelela oshigwana taya pula ano oonomola dhopaumwene uuna weshi ndhindhilike ya dhengela konomola yawo 0612991200

Momahala moka hamu pungulwa iimaliwa ngaashi moombaanga ohamu kala uushina mboka hawu yalula iimaliwa mbyoka yili momwaalu ogundji noonkondo.

Ombanga yopamuthika gopombanda ohayi falawo omayakulo kiiputudhilo yo pombanda ano kalongwa. Oyali ya fala eyakulo koshiputudhilo shedhina Triumph momasiku 10 ga Sepetemba 2025 ontundi 12 sigo 16.

Omagumbo gopashinanena ohamu kala iitaafula yahongwa miipilangi nenge miiti. Ohawu kala watentekwa uupoto woongala, shika ohashi monikitha egumbo ewanawa.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya ilongele kuyoyene, ye na ano oongeshefa dhawo kuyoyene taya landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana ngaashi oothewa, omagadhi, iikulya, iizalomwa niikwawo oyindji.

Ombanga yaVenduka ohayi kala yi na omathigathano moka aasindani haya isindanene okatekete koGondwana ano ta vulu okukutha ombinga molweendotalelepo.

Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana. Oya simana monkalamwenyo yomuntu wo. Ohayi longithwa okufuta wo ngaashi, oosikola, iipangelo, nayilwe oyindji.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala uuzinka, mboka hawu longithwa okuyogela iiyaha. Ohawu kala nduno wahongwa miipilangi nenge niiti, ano wahongwa kaantu niikaha yawo.

Momagumbo ogendji gopashinanena, momagumbo gomoodoolopa ohamu kala oosikopa, iipundi nosho wo uutaafula wa hongwa miipilangi nenge momiti.

Ombaanga yotango yopashigwana, oya li tayi hiya aadhani yokatanga kokoonyala okuza koombinga noombinga, ya kuthe ombinga methigathano ndyoka lya li ko momasiku 10 gaFebuluali 2025.

Ombaanga ya Standard bank oyo yimwe yomombaanga ya tseyika nawa moNamibia. Ohayi tumu aniilonga yawo pomahala ga yoolokathana opo yafale omayakulo moshigwana.

Aantu oyendji mongashiingeyi oye na oongeshefa dhawo yene taya ilongele ku yo yene taya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iikulya, iikunwa, iizalomwa na yikwawo oyindji.

Ombaanga yavenduka oyali yina ethigathano mesiku lyohole ano moka omusindani Maggie Rose Jacob ali asindana oondola dhaNamibia eyovi limwe.

Iilonga ya yoolokathana muuyuni, ohayi faafanitha oondando dhawo, dhoku landa noshowo oku landitha, opo oshigwana shi wape oku shuwa oondando dhiilongo ya yoolokathana.

Aantu oyendji monena ohaya ilongele kuyoyene, yena oongeshefa dhawo moka haya landitha iinima yomaludhi giili nogi ili, ngaashi iizalomwa, iikulya nayilwe wo.

Momagumbo gomoondoolopa nenge momahala gomayinyanyudho. Ohamu kala iipundi niitaafula tayi monika nawa ano ya longekidhwa nawa tayi nana aatalelipo.

Iilongo yi ili noyi ili muuyuni oyina iimaliwa ya yoolokathana, pakutala noshowo pangushu. Kiimaliwa ohaku thanekwa nduno aaleli yoshilongo shoka oshowo iimeno niinamwenyo yomoshilongo shoka.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyina wo iimaliwa ya yoolokathana, kiimaliwa hoka ohaku thaanekwa nduno aaleli yoshilongo shoka, noshowo iimeno niinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo shoka.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyina iimaliwa ya yoolokathana noshowo mongushu . Kiimaliwa ohaku thanekwa aaleli yoshilongo shoka noshowo oonzo dho paushitwe ndhoka hadhi adhika moshilongo shoka.

Ombaanga yotango yopashigwana , oyo yimwe yomoombanga dhasimanekwa muuyuni. Ohayi kwathele oshigwana okupungula iimaliwa yasho unene tuu pamukalo gwa gamenwa.

Aantu oyendji oye na omaunongo ga yoolokathana. Yamwe ohaya hongo iipundi noshowo iitaafula miipilangi nenge momiti naashika ohashi monika nawa.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia. Oyina omukalo gopashinanena ano moka to longitha owala ongodhi yoye okutuma oshimaliwa okuza komayalulilo goye gombaanga.

Aantu oyendji monena oyena oongeshefa dhawo yene moka haa landitha iilandithomwa yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iikulya ,iikunwa nayilwe wo oyindji yagwedhwa po.

Momagumbo gopashinanena nenge ano momagumbo gomondoolopa ohamu kala uutafula wa hongwa miipilangi nosho woo miiti. Puutaafula ohapu tulwa nduno uupoto woongala nohawu kala tawu monika nawa.

Ombaanga yopamuthika gopombanda oyali ya gandja ekwatho lyopashimaliwa kehangano lyedhina Fawena. Ndyoka lyali lya pewa oshimaliwa shoondola dha Namibia omiliona yimwe, omayovi omathele gatano.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia ohayi gandja ekwatho koshigwana sho shi pungule iimaliwa smashing pako

Momagumbo gopashinanena ano momagumbo gomoondoolopa ohamu kala uutaafula wa hongwa miipilangi. Puutaafula oha pu kala pwa tentekwa uupoto woongala naashika ohashi monika nawa.

Ombanga yotango yopashingwana moNamibia oyo yimwe yomoombanga ndhoka dhatseyika nawa moshilongo shetu. Ombanga ndjika ohayi gandja omakwatho komahangano giili no giili nosho woo kaanasikola uuna ngele taa pumbwa ekwatho lyopashimaliwa.

Ehangano lyedhina Avo olyali lya sindana oshimaliwa shoondola dha Namibia eyovi ethele nomilongo ntano okuziilila kombaanga ya Nedbank.

Ombaanga yopamuthika gopombanda ano oStandard Bank, otayi kunkilile oshigwana opo shi ikaleke kokule nookalyamupombo. Uuna topulwa uuyelele woye wopaumwene wombaanga, inowu gandja nando, shi lopota meendelelo.

Ombaanga yopamuthika gopombanda ano oStandard ohayi tumu aanilonga yawo pomahala gayoolokathana opo yaka gandje eyakulo moshigwana shinasha nomikalo dhokupungula iimaliwa kombaanga yawo.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyina iimaliwa ya yoolokathana woo . Kiimaliwa yawo ohaku thanekwa aaaleli yiilongo mbyoka oshowo oonzo dhopaushitwe ndhoka hadhi adhika miilongo moka.

Momahala moka hamu pungulwa iimaliwa, unene tuu moombaanga, ohamu kala uushina woku yalula iimaliwa, mboka hawu yalula iimaliwa yili momwaalu ogundji noonkondo.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya ilongele kuyo yene. Yena oongeshefa dhawo yene. Moka haya landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana ngaashi iikulya, iizalomwa iikunwa nayilwe oyindji.

Ombanga yaVenduka otayi tseyithile oshigwana kutya otashi vulu okutuma iimaliwa okuza komayalulilo gawo gombanga taya longitha oongodhi dhawo yoyene kashishi owala ngele taya yi koombanga dhodhene.

Momagumbo gopashinanena ano momagumbo gomoondolopa omuna ehala ndyoka hali ithanwa ehala lyokugondja, mehala lyokugondja moka ohamu kala nduno iipundi nuutaafula walongekidhwa nawa mo omo hamukala aanegumbo uuna taya thuwapo.

Ombaanga yopamuthika gwopombanda, oya li yi na ethigathano moka omusindani a li a sindana ohauto yoGD-6. Oye nee Martin Jeckonia.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala oondunda dhokulala. Moondunda dhokulala ohamu kala oombete dha yalwa nawa tadhi nana wo aatalelipo mboka haye ya okutalela po momagumbo.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya ilongele kuyoyene ano yena oongeshefa dhawo yene, taya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi, iikulya, iizalomwa, iilongitho, nayilwe oyindji.

Iimaliwa oyo yimwe yomoopumbwe yomonkalamwenyo yomuntu. Iilongo muuyuni oyina iimaliwa ya yoolokathana, hakuthanekwa nduno aaleli yoshilongo shoka na yilwe

Momagumbo ogendji gomoondolopa ohamu kala ehala hali ithanwa oseti. Ndyoka hali kala lina uutafula nuupundi nuusikopa wo wa hogwa miipilangi noshowo miiti.

Aantu oyendji oye na oongeshefa dhawo yoyene, haya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi omagala, oondjato, oongaku nayilwe oyindji.

Inda mositola yedhina Nictus nena e to longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana. Ano oto kuthilwa ko kondando. Ano longitha okakalata koye nena.

Ombanga yotango yopashigwana oyali yina omathigathano goku sindana oshimaliwa shontumba. Ethigathano ndyoka olya liko mulyotango lyaAuguste omayovi gaali nomilongo mbali nantano. Potundi ontiheyali ya pita ominute omilongo mbali yongula.

Aantu oyendji oyena omawunongo gayoolokathana moka haya hongo iipundi, iitaafula nosho wo oosikopa, taya hongo ano miipilangi nenge momiti.

Landa osola yoye mositola yedhina Mega Tech. Ano to longitha okakalata koye kombaanga yopamuthika gopombanda.

Pomahala gomayinyanyudho ano pomahala gomanwino noshowo momahala ngoka haga kaliwa kaatalelipo omuna uupundi nuutafula wa longekidhwa nawa mpoka aatalelipo haya kuutumba etayi inyanyudha.

Iimaliwa oya yoloka thana shikwatelela kiilongo yawo , kehe oshilongo oshina iimaliwa ya yoloka thana nokimaliwa ohaku thanekea nduno aaleli yoshilongo shoka nosho Iinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo shoka.

Ombanga yedhina Nedbank oyo yimwe yomembanga dha tseyika nawa mo Namibia ,uuna wa hala oku pungulilwa iimaliwa yoye oto vulu oku longa nombanga ndjika kuyelele owundji dhenga konomola yawo 0819592222.